Lapha sikhangele ingwalo ezikhanya ngeseza sebenzayo ezifakwe endaweni yazo yokugcinakala ngemva kokusetshenziswa ukwenzela ukuthi zisetshenziswe nxa kungadingakala.

Yimtshina yokuthunga endaweni yokusebenzela, kufanekiswe imitshina lezinto zokuthunga ezisetshenziswa nxa kuthungwa impahla.

Ngabatsha abasesikolo esokwenza imisebenzi yezandla okukhanya ukuthi be za umsebenzi wokubaza. Bakhanya belombalisi wabo obafundisayo ebancedisa ukuba benze njani imisebenzi yabo

Ngowesilisa osendaweni yakhe yokusebenzela. Ulezikhali zakhe zokusebenza. Ugqoke evikelekile ukuthi kungabikhona okungamlimaza ekhanda kumbeni emzimbeni. Uvikeleke ngengwane lezigqoko zokuvikela nxa umuntu esebenza.

Ngabafundi abasesikolo. Babukeka bebhala phansi, abanye babukeka belalele, abanye njalo babukeka bebala behleli, bonke bethetheke ngokufunda kwabo.

Yisakhiwo sesikolo, lapha okufundelwa khona. Kubonisa imilayezo emdulwini, ukubana indlu ethile, uyithola ngaphi.

Ngumntwana omncani ogqoke umfaniswani wesikolo .Kumbe owemidlalo ethile , ongabe elungela ukwehla emoteni. Kumbe ongena emoteni elungela ukuhamba.

Sibona umfundi osendaweni yokufundela khanya uyabala laphokuthule khona, unguye yedwa akula msindo omphazamisayo.

Kusemtholampilo kumbe emahofisini athile. Kukhanya kulendawo yokugcinela izimota nxa abantu bengena phakathi.

Ngumbala wekhasi elimhlophe ongalotshwanga lutho ebusweni balo. Mhlawumbe omelele ukulotshwa okungaba zimfundo kumbeni zingwalo.